matsalolin da ake samu yayin kambama ciwo shine ana iya samun far gaba da tsoro lokacin da aka ƙara girman hankalin lafiyana mutane na iyajin fargaba da tsoro gama da lafiyarsu wannan na iya jefa mutane cikin yanayi me cike da damuwa da rashin jin daɗi rashin gaskiya cikakkan bayani kan hatsarin lafiya yanada mahimmanci idan aka ƙara girmama wannan haɗari ze iya hai far da rashin amin cewa da labarai na gas kiya anan gaba tsoro da fargaba na iya sanya mutane daga daga ziyartar lo lokacin ko asibitin don samun ƙaruwan ciwon illolin da ake samu yayin kambama ciwo shine yana iya haifa da ƙaruwan ciwo da mara lafiya majin yanci kenan yana iya sana diyanma rasa ryan mara lafiya sabida wannan kambama ciwon da akai mishi abin ko irin be kai hakaba anƙara mishi yakan ƙaro tsoro da fargaba idan rahotannin jarida suka suka karɓanta da ko kuma suka ƙaru da haɗarin lafiya fiye da yanda yakamata hakan na iya ƙara yawan fargaba da tsoro aciki al'umma da zuciyan mara lafiya rashin yakan iya jawo rashin amfani da magunguna sabida yawon yanayin yanda ake kambama mashi ciwon zega kaman koda yayi amfani da maganin ze iya baze samu amfani dashiba sabida lafiyan baze samuba ko wani yanayi haka dai to bayida da amfani rashi amfani ze iya haifar da rashin amfani da magani irin hakane daga cewa wani cuta na hatsari mai yawan na iya jawoma mutane rashin yadda wajan karɓan magani ko riga kafi wanda ze iya jawo hatsari da yawan ya ɗiƙɗikan ciwuwukan yakan iya jawo ciwuwuka kaman kamar hawan jini da damuwa da ciwon zuciya ko wani abubuwan maka mantan hakan yakan iya haifar da ciwuk wuka da damuwa yakan iyasa arasa ran majinyaci kam kambama ciwo wanjan majinyaci na iya hafar mishi da cuwuka mabambamta marasa daɗi mutun yanayinshi yakan samishi tsoro da far gaba da damuwowi kala kala daban daban yakan hafar mishi

Akwai dalilai da dama da suka sa wasu mutane ke ƙin karɓan reni musamman a cikin al'ummomi da ke yawan yin amfani da addini ko wasu al'ada ga wasu daga cikin dalilan, addini wasu addinai kaman shaidu, suna da ra'ayin cewa na da saɓani da koyarwar addini wanda hakan ke sa suke karɓan jini ko kuma wasu, sabida tsoran lafiyar jikin su, wasu mutane na tsoran illa suna tsoran karɓan jini da ke tattare da karɓan jini kamar kamuwa da chututtukan rashin lafiya daga jinin da aka karɓa wasu kuma suna da... da ra'ayi akan ikon mutum, wasu mutanen sukan ƙi karɓan jinin sabida suna ganin suna da ra'ayoyin karɓan jinin kaman ra'ayin da kuma ra'ayoyin jikin su wajen cewa sun karɓa jinin, yana hakin su ne su yanke hukunci akan jikin su, suna ganin haƙin su ne su yanke hukunci a kan jikin su da kuma matsaloli na zamantaƙewa wasu na iya samun matsaloli tare da dangin su ko al'umman su idan suka karɓi jinin wanda hakan ke sa su yi... su ji suna son suna son karɓan jinin, ko kuma suna fuskantan tsangwama wannan yana, yana nufin cewa akwai mahimmancin fahimtar dalili na mutum ko, da ko wane hanzari da za'a iya yi na bayarda na bayarwar na lafiya a cikin irin wannan mahimmancin lafiyar jiki akwai mutane da dama da suke ganin mutuncin yukunci su ne su yanke jinin da za su... da suke ganin suna da damar yanke hukunci a kan karɓar jinin ba kowa ne kalan jini suke ganin za su iya karɓa ma wa jikin su ba kowa yana da jini, akwai dalilin da dama da suke sa mutane ke ƙin karɓar jini wasu sabida kar su je su kwaso chuta wani yana ganin sabida kar ya je idan ya amsa jinin bai san kalan, idan ya amsa jinin bai san matsalar da jinin yake tattare da shi ba ko ko ɗabi'u na mai jinin da za'a karɓa a sa toh duk wa'inan dalilai su na sa ya ƙi karɓar jini kuma suna da wasu daga addinansu wasu kuma daga yanayin ra'ayoyin jikin, ra'ayoyin su na lafiya.

maganin iyali yana nufin hanyoyin warkarwa wanda ke dogara ga imani da allah ko ƙarfin ruhaniya wannan hanyan tana tabbatar da cewa marasa lafiya zasu iya samun warkarwa ta hanyan addu'a ko sauran hanyoyin addini masu wannan harkan suna amfani da imani da wajen neman warkarwa suna kuma dogara da ikon allah maganin gargajiya yana amfani da dab dabaru na kimiya da bincike don warkar cuttukar ta hanyar magunguna tiyata ko jinya hanyar warkarwa maganin imani yana yawa ƙaruwa acikin al'umma da wuaren ibada yana dogara da masu jagoranci na addini da maganin magnin gargajiya ana maganin gargajiya ana gudanar dashi ta hanyan ƙarrarun asibitoci ko wuraren jinya hujja da bincike maganin imani baya da ingantaccen shaidar kimiya nasarori da aka samu a aiki? ah yana dogara ne akai labarin mutum maganin gargajiya ana gudanar dashi bisa bincike kimiya dashi shaidar da aka samu daga wajajen na likita waja na likita magungunan imani yana yana maida hankali kan ƙarfafa ruhaniya da juyi juyayi na allah warkarwa tana zuwa daga imani da addu'a a takaice yanayin magungunan imani da maganin gargajiya duk suna nufin inganta lafiya suna da banbance masu yawa acikin hanyoyinsu masu yawa acikin hanyoyinsu falsafalsu da kuma temakekeniya maganin gargajiya da maganin imani suna nufin hanyoyin da ake samun waraka ko tahanyan addu'a da imani da hanyoyi daban daban da yawa da dama hanyoyin waraka ya faruwa acikin al'umma da wurare sa'annan harda wurare ibadu daban daban yakan iya faruwa wajaje da kuma tare da hujjojinsu magungunan imani

ilimantar da ma'aikatan lafiya ya kamata kuma ilimantar da ma'aikatan lafiya yana daga cikin hanya da za'a samu sauki na asibiti me kyau ya kamata a gudanar da horo kan al'adu da addinai da ma'aikatan lafiya domin su fahimci buƙatun addinin masu jinya ya kamata a samar da sarari na musamman samar da sarari na musamman a waje a gurin ibada ko kuma a ɗakin tsayuwa ga masu jinya dake buƙatar addini irin masallaci ko ɗakin addu'a sannan ya kamata a samar da taimiko daga masu ruwa da tsaki a iya badar taimako daga masanin addini ko wani wanda yasan al'adu na majinyata domin su iya bada goyon baya da shawarwari sa'an nan ya kamata a samar da bada buƙatar bayanin addini a ƙarfafawa majinyata gwiwa su bayyana duƙatun su na addini misali kamar abincin da za'a samar musu a samar musu da abinci na halal ko kuma buƙatu ko kuma wani buƙatan da zasu gudanar da ibada a lokacin da ake buƙatar gudanar da ibada haka nan samar da wani ƙarin gurare da lokuta a iya la'akari da bayar da lokuta da da wurare na musamman ga masu jinya don gudanar da ibadun su ba tare da katsewaba a faɗakar da iyalai yana da kyau a faɗakar da iyali da masu jinya a faakar da iyali da masu jinya game da haƙƙinsu na neman girmama buƙatan su na addini a cikin haƙƙoƙin harkokin asibiti sa'annan shirya abinci na addini a tabbatar da cewa abincin da ake bayarwa yanada kyau kuma yana yiwa addinin su da al'adar su gashi idan sun buƙaci haka waƴannan hanyoyi waƴannan hanyoyi na iya taimakawa wajan ganin an samu an gina asibiti me girma da yin la'akari da buƙata da yin la'akari da buƙatun addini wanda ze tallafawa lafiyar jiki damar da wanda ze samar da tallafi da lafiyar jikin majinyata kamar samar musu da abinci yanayin yanda za'a shirya musu abincin faɗakar da iyali da masu jinya yana da matuƙar amfani sa'annan samar da sarari ma na musamman da kuma samar da taimako daga masu ruwa da tsaki daban daban ba bayar da bayanai bayanan buƙatun addinin wasu

akwai wasu tabbatattun hanyoyi na al'adu ko aƙidu na byu wanda za'a iye domin ganin an tsaga kiwon lafiya koko kualada kiwon lafiya na jikin ɗan'Adam da sauran akwai za'a iya samun tabbatattun wayannan ayyuka ay hanyoyi koko tabbatattun hanyoyi ko akidu ko al'adu naa tsarin akidu na tsaga ina za'a fara inganta kula da kiwon lafiya na yau da kullum shi kanshi kulada kiwon lafiya abune wanda yakeda matukar amfani a koda yaushe atarada mutum shi kiwon lafiya akan samu tsari wanda za'a dora kulada kiwon lafiya akai kaman a tsarashi bisa ga al'adu koko bisa ga yanayi na mutun kona wajen da yake koko na wanii doka ko wani tsari inda za'a tabbatarda inda za'a tattauna a zauna a tsara yanda za'a tattauna kulawa dashi kanshi kiwon lafiya saboda shi kiwon lafiya abune mai matukar amfani daya kamar zama kamar wajibi ne da kula dashi ka tabbatar da cewa an inganta shi lafiya din inn samu tabbaci daga kamuwanshi sa'anan shi kanshi zama tattauna bisa ga kiwon lafiya abune me wanda yazama kaman wajibi a zauna atsara kyanda za'a kulada kiwon lafiya amma akan akidu ko akan al'adu na yanayin waje da akeyi aka kasance aciki yana da kyau a zauna a tabbatar da an tsara wannan kiwon lafiya din awajaje haka kaman atabbatar da shi kanshi kiwon lafiya din an samarda shi inganta shi yanda ya kamata sa'anan idan aka rabu da tsarin kiwon lafiya zama a tsarin kiwon lafiya ɗin bisa kan akidu da al'adu na yanayin waje inada matukar amfani sa'anan zesa da cigaba mai dorewa mai inganci a waje.

tsare tsaren yadda asibitoci zasu ringa jawo hankali maras yaki rashin kwanciyar hankali ko rasshin hadin kai dake samun sakanin ko marasa lafiya da da akidu ko da addinai naa su masu kulada lafiya dakuma yanda za'a kuladashi shi kanshi ciwo din ko kuwa kulada ciwon kiwon lafiya na majinyata yana da kyau yazamana asibitoci sun samarda hanyoyi dazasu ringa wayarda kai wajan kulada kiwon lafiyansu sosai yanda yakamata cikin al'umma saboda tabbatar da kwanciyar hankali da hadin kai sakani tabbatar da hadin kai sakanin mara lafiya dasu kansu masu kulada lafiyan koko sauran ma'aikata na cikin wannan asibiti masu kulada majinyaci wannan ma abune mai matukar amfani sabida shi kanshi idan babu kwanciyan hankali koko babu haɗin kai babu nuna tausayi da kaunar juna asakanin me kulada lafiya da majinyaci wannan kulawan de ba za'a sameshi yandaa akeso ba yanada kyau ya zamana shi majinyaci sun samu kusantar juna sakaninshi da wanda ze kula mishi da lafiya ma'aikata na asibiti dadai shauransu ta hanyar dabi'a yanda zasu gabatarda addinansu koko zasu gabatar da hanyoyin kulada lafiya ana bin doka dakowa ana bin tsarin na shi ana kuma bin yanayin kamar za'ayi za'ace ana kulawa dasu gabaki daya suna asibiti tabbas ya kamata ta bada kudin maganin anshawo kan wannan shi rashin jituwa din kamar yaƙi dake ta faruwa asakaninsu ko marasa lafiya da kuma ma'aikata na asibiti tabbatarda samun hadin kai asakaninsu yanada matukar amfani shi ze bada goyan baya wajan kulawa da lafiyar majinyaci yadda ya kamata shi ze bada goyan baya wajan kulawa da yanayin shan magani shize bada goyan baya wajan kulawada tsaaftar inda majinyaci kanshi yake kunshe saboda idan babu waiyannan hadin kai bata yanda za'ayi duk waiyannan abubuwan da akeso su samu

wannan tambayan yana lura ne yana nuni da yanda asibitoci zasu iya magance yanayi na al'ada na addinai da al'adu da kuma yanda zasu samu raguwa imma mu yanda ake yanayin samun magunguna kamar samun matsalolin gurin samun magunguna kamar yadda ake karin jini koko yin rigakafi. Toh wannan magana yana wannan tambaya yana nuni da yanda asibiti ya kamata su magance yanda ake sa yanda ake samun magani ba kula da lafiya rigakafi mara inganci garin yin wannan ayi wannan koko jini yanda ba ya dace ba, rashin bin tsari wajan bada jini. To yana da kyau asibiti su san yanda zasu san yanda zasuyi su magance wannan abu a samu raguwanshi, a samu sauki, a samu tsari akan wannan matsala da ake fuskanta. Sannan asibiti ya kamata ya zamana cewa sun tabbata da cewa an yi wannan rigakafi a yanayin tsari a bi ka’idan yanda ya kamata a bi shi yanda ya dace. Anema ko marar lafiya ko wanda za’ayi wa rigakafi ya zamana an bi tsari da ka’idoji yanda aka doka na asibiti koko yanda wani ya ma’aikaci yace ayi. Yana da kyau a bi ka’idan likita a yayin lokacin da za’a yi shi wannan rigakafi. Sannan shi bada jini yana da kyau ya zamana wannan jinin da za’ayi amfani da shi an tabbata da ingancinsa, an tsaftace shi, an gwada shi, an san ya dace da yanayin da ya kamata a ba da wannan. Sannan bin ka’idoji yana da matukar amfani a wannan yanayi, a tabbatar da ka’idar wannan shima. Duk ko wanne sashi a tsari ya kamata a asibiti su lura sosai wurin rage hauhawun samun rashin bada jini a tsari koko rigakafi mara tsari. Tabbatar da wannan.

yanayin yanda ma'akata na lafiya ma'ailata na asibitoci ma'aikatan asibitoci suka suke taka rawa wajan yanayin tsarin lafiya na jinya wanda yanayinda basuwa bada haɗin kai wa mara lafiya majinyaci to yanayinda ma'aikata na lafiya suke samun rashin haɗin kai ga majinyaci wurin bama wa majinyaci taimako ya danganta yakan samu dama daga kaga majinyaci baya ba mawa ma'aikata hadin kai ko baya san bin doka yanda ya dace bayason daukan maganinsa yadda ya dace ko bayason jin ka'ida ko doga da waiyannan ma'aikata suka dorashi akai wannan kanshi yana inda gaske abunda ze jawo rashin haɗin kansu wajan bama wa majinyacinnan tsari wajan bashi kariya wajan bashi haɗinkai wajan kula mishi da wannan lafiyan nashi sa'anan suna taka muhimmiyar rawa ba kankaniba idan akazo wajann cewa ma bada wa majinyaci hadinkai rashin bada haɗinkai yana kawo mawa majinyaci babbar damuwa yana jawo mishi babbar matsala rashin wannan bashi haɗin kai yana da kyau yazamana su ma'aikatan lafiya suna tabbatarda lafiyar shi wannan majinyacin da sukeso sabida hakki ne akansu suga sun kulamishi da lafiyarshi sa'anan rashin wannan haka rashin bada wannan hadin kan da akeso su bayar zai iya jawo mishi babbar damuwa to shiyasa akeso ma'aikata na lafiya ya zamana de shi wannan majinyaci dasuke bashi kulawa ya zamana sun samu fahimtar juna asakaninsu ya zamana suna hada gwiwa domin cewa anga wannan majinyaci ya samu lafiya an akai ga abinda sawo asamu akai ga samun nasara ya samu lafiya sabida rashin haka yakan jawo mawa sau wani damuwa daban daa ze kawo illa ga lafiayan shima kanshi gabaki daya

yanayin hanyoyin da asibiti zasu bi su dan koyarda ma'aikatansu su fahimci cewa girmamawa addini ga al'ada na duka majinyaci da abokin aiki to anan ya kamata ya zamana asibitoci suna koyarda su samu wannan tsari na koyarda ma'aikatansu yanda zasu fahimci su fahimci girmamawa girmama addini girmama al'ada na abukin aikinsu na wanna ma'aikata na wannan asibiti dakuma shi kanshi wannan majinyaci mara lafiya da ake kawo musu daga wannan asibiti sabida girmamawa yanada daya daga cikin abu mafi mahimmanci dayake kawo zaman lafiya asakanin ma'aikatan dasu majinyatan saboda rashin ran girmamawa yana girmama addini mut abokin aiki koshi wanchan majinyaci ze basu babban matsala ayayin aikinsu to girmama wannan addinin nasu da dabi'u nasu zesamu kawo zaman lafiya ayi aiki tare cikin kwanciyar hankali sa'anan shi kanshi girmama abokin aiki yanada matukar amfani to hanyoyin da ma'ai asibitoci zasuyi ya kamata su samarda wayannan hanyoyi da za'a rika wayarma ma'aikata kai ba girmama junansu suna bama wa junansu girma da girmama ra'ayoyin yanuwansu su girmama ra'ayin abokin aikinsu sa'anan su girmama addininshi sa'anan shi kanshi majinyacin da akace aka kawo ya zamana ma'aikata sun hada kai kuma suna girmama shi addininshi suna girmama ra'ayinshi to hakan ze samarda zaman hankali asakanin su kansu ma'aikatan dakuma suma majinyatan hakan ze bada dama su samu haɗin kai a sakaninsu suringa aikinsu cikin kwanciyar hankali asamu abinda akeso asamu na wannan mara lafiya ya samu lafya ingantacciya sabida rashin wannan bada haɗinkai din ze iya jawo haifar da babbar damuwa ga shi wannan majinyaci har iy ze iya kaiwama ga ya samun damuwan ga ma'aikacin to haka nan

wannan shi kuma tambaya wannan shi kuma tambaya yana du dubi gayadda ake samun matsaloli matsalolin da ake samu wandaa masu bada kiwon lafiya fuskantan matsaloli daban daban ake fuskanta suke bul matsalolin suke bulbullowa ake fuskantan su wurin idan sukazo zasu bada ra um girmamawa dede be de dede ka girmamawa koko ace sunaso su hada kan su bama ya majinyatansu girma daidai karsu fifita wannan akan wannan ko karsu girmama wannan ya kuma wannan ko kar su nuna wa wannan banbanci ba kamar na wannan ba koko su girmama addinin wannan abisa na waannan ko suyi ma wannan su tausaya wa addinin nashi basu tausaya ma wannan basu tausaya ma wannan ba to wannan yana nuni ga yanda yanda suke bin hanyoyi daban daban saboda su tabbatar da cewa sun samu wannan shidedetuwan adalci ɗin da suke so su samar to hakan na samar musu da matsaloli amma suna fuskantan matsaloli wa masu kiwon lafiya makiyayan lafiya amma hakan baze bada dama a fasa ba ya kamata su kara karfafa gwiwa su kara jajircewa wajan tabbatarwan wanann daidaituwan adalci suna badashi daidai gwargwadon yanda zasu iya bada tunda shi wannan daidaituwan adalcin da zasu nuna mawa majinyatan shi ze kawo kwantar musu da hankularsu zasu saki jikinsu da ma'aikatan lafya inma har sunji wani damuwa hakan ze iya basu kwakwaran gwiwa su faɗa musu in sunji wani damuwa atareda su koko basu ce wani komaiba sun samu lafiya du hakkan na iya bada wannan daman to akwai hanyoyi daban daban daban da za'a iya bi domin ganin ancimma wannan nasara an kuma samarda daidaituwa an rike asakanin majinyata gabaki daya wanda makiyi masu kiwon lafiya suke kula dasu hakki ne akansu suga sun tabbatar da wannan adalci asakanin wayanda suke kulawa

Yadda al'adun gargajiya suka fus fahimci shayarwa na al'adan gargajiya n na na tsarin kiwon lafiya da kuma matsaloli da suke fuskanta a wajen rarrabe rarraben su al'adun gargajiya ta fannin shayarwa yana da tsarirrika na yanda gargajiya ta tsarar da yadda za a riƙa shayarwa ta ta hanyar kiwon lafiya ta hanyoyi daban-daban mabambanta masu yawa ta yadda za a shayar da jarirai amma a yanda ɗabi'ar gargajiyan suka tsara sannan kuma tsarin kiwon lafiya sannan hakan yana da matsaloli da ake fuskanta a wajen yin daban-daban matsaloli kamar samun lalurori ne a wajen yayin shayarwa da kuma samur rabe-rabe da yanayin kowane irin damuwoyi daban-daban akan fuskanta a yanyiyika masu dama sa'annan matsalolin sukan iya faruwa daga samun damuwa ko lalura ta daga shi al'adar na gargajiya da kuma yake yake magance shi sa'annan akwai hanyoyi da baya ma da a iya yi shayarwa tare da bin dokoki da ƙa'idoji na al'ada sa'annan shi kan shi shayarwa yana da taka muhimmiyar rawa ta hanyoyi ta fannoni da dama dama kula da shi yana da matuƙar amfani za a kula sannan ai magance matsalolin da ake fuskanta a yayin da za a um shayar da se a fahimci wane lalurori ne ake iya fuskanta um da zarar an fahimci wa'yannan lalurori kuma ko damuwowi da ake fuskanta a wannan lokacin se ai ƙoƙarin gane yadda za ai a fara bin hanyoyin da za a magance wannan lalurar saboda ai maganin komai ya kasance ya tafi dai dai yacce ake son shi yanda ake buƙata um um um um

wanna tambaya yana magana akan yadnda za' za'a samarda magance koko wayar da shafi mu'amalan ta ilimi ma'amala za'a ayi ma'amalar tarayya a matsaya da ilimi tunda shi tarayya din abune wanda yake da mahimmanci kuma abune wanda ake tsammani za'a ɗaura shi bisa tsari ya zamana shi kanshi in za'a yi ma'amalan wanda za'ayi ayi shi da wanda ya dace ko ta hanyan da ya dace abishi a akan tsari saboda shi mu'amala za'a ayi inna ilimi ne yanada babban mutunci kamar wanda shi ma'amalane amma ba'a ilimance akeyin shiba um an kuma yanadaa mahimmanci sosai ga wanda baa bada ilimi yake anfani ba sa'anan um kuma yanada hana ririta shi kaman yawanci kananun yarane sukafi saka kansu a wanan yara zakaga masu karancin shekaru ammma sune suke saka kansu a waƴannan shi wannan ma'amala ilimi daji ne saboda shi ma'amalan da za'a bishii ta tsari kuma a ilimance a ilimance akeyin shi to abin dai zama ba hakan zai kasance da zara akace shi kansi ma'amala anayin shi ne amma ba'a ilimance akeyi ba ba'abi ƙa'idoji da za'a bi ayi shi ba ba kuma ayin a tsari ta za'a sami nan ne zata haifar da cututtuka an samu lalurori ansamu damumwoyi daban daban da zi iya to maran tayi shi wanan samun damuwa da matsala din ina da mutuƙar anfani musamman ga shi mua'amala sai da rashin ilimi shi zai jefa mutun yayi ma'amala da bai dace ba har ya kwaso ma kanshi wani damuwa ko wani laluri daman yarama ana jawo hankalin su su daina irin wayanan suyi mu'amala da wanda ya dace

tasrin lafiya ta jiki nauyin jiki da tashin hankali masu fama da sanan lalura na ciwo na iya fus kantar rauni ajiki irin su barna ko zafi a wuraren haihuwa wanda ze iya haifar da ciwo dindindin ko cututtuka na gurɗe damwa da cutan sunfi son damuwa da cu tan da za'a iya ɗauka ta hanyoyin mu'amala musamman tan ƙanjamau wanda ke shafar lafiyar haihuwa an dogon lokaci ciki ma ciki ma mutun yana iya janyo ciki mamasi wanda ke janyo ƙarin wahala da damuwa ga masu wannan tawaya canze canzen wasu masu fama lalura na iya samun canze canze ciki harda jinzafi da rashin daɗin sa ajiki daɗin sa suna ƙarin lafiya ta zuciya matsalolin hankali masu famada wanan ciwo na iya fuskantar damuwa tashin hankali da kuma zubarda zubarda hankali wanda ke shafa lafiyas da zuciya da jin ɗadin su su sun masu wannan darura a da ana iya jin kunya da da wahalar samun dangantakar ta kusa da takusa da tsoron zumunci masu wanan kaddara na iya fiskantar matsala wajan ya yauda da wasu acikin dangintaka wanda ze shafi zaɓin su da ,lafiya da mu'amala anan gaba wananan na ɗan wanan tsokaci yana nuna irin tsarin da keyi da lafiyar su ci daga zuciya yana mai maida hankali da bukatan jin jin kai goyon baya da bugu da da la lafiya kula da lafiyan masu wannan matsalan sa'anan suna da kyau masu wannan darura a jawo su ajiki a maida su duka nan saboda suma so samusu bacin zumunci ko kuma suna jin kunya da tsangwama su